Niriba m bɛ daani ka to takayui ka takayu maa kala nyɛ zaɣ'sabinli niriba maa puuni so gbubila bia ka niriba shɛba kpabi bihi bɛ nyaaŋa daa maa puuni kɔdu pala teebulinima zuɣu ni naanzua nima ka kpa pa teebuli nima maa zuɣu.

Niribi. n zɛya kabi pam. nyɛ paɣiba. ka bi niŋ nyɛ pɔbrisi. kapaɣimaa shab bɔb bɔhiri dɔsɔ gba beni kazɛ bi nyaaŋsa. kabihi ayi gba be bi nyaaŋa kabi yinɔ maa pa mɔto zuɣu ka bi yinɔ maa mi tabi o shee n zɛya.

Dabba ayi n ʒiya ŋuni bala maa ʒila kuɣi zuɣu ka ŋuni bala maa mi ʒi zuɣusaa ŋuni za zuɣusaa maa nyɛla zab'chɛra ka o chɛri ŋuni ʒi kuɣi maa zuɣu zabiri zab'chɛri maa pilila zupiligu ka fani bɛ be nyaaŋa fani maa nyɛla zaɣ'buluu.

paɣaba ayɔbu n zaya ka paɣaba anu ʒiri siliba nima bɛ zuɣu ni ka so gbubi baagi o nuuni ka ŋmaligi yuli na nyaaga ka tia din vari suui ʒi bɛ tooni ni kuɣu titali bee zoli kadi ʒe bɛ tooni

Dabba ata n zaya dabba ayi maa zala zuɣusaa ka do yino dabi tiŋa ka do so gba bari moto ka ye liiga ka di nyɛ zaɣ dɔzim so gba barila moto ka be palli zuɣu ka loori karili zaya ka loori karili maa zuɣu wurim ka do so ŋun bari moto maa be di nyaanga

Niriba n za kuliga noli ka shɛb nyɛ paɣa ba ka shɛb mi nyɛ dabba paɣaba maa shɛb yɛla liiga bɔɣu ŋmahi ka di nyɛ zaɣa ʒee ka so mi ye liiga bɔɣu ŋmahi ka di nyɛ zaɣi dozim so gba yɛla liiga bɔɣiri ŋmahi ka di nyɛ zaɣi piɛli zahama bela gban bihi ni m za bɛ tooni

Namda balibubalibu ka bɛ zaŋ shɛbishɛbi ŋɔ. Namdanima maa malila kala difirensidifirensi ka di shɛŋa kalanima nyɛ zaɣ' piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ' buluu ka shɛŋa mi gabi. Nɛma gba m-be loba m-pa m-baɣi li maa katayua be di nyaaŋga ka nyɛ zaɣ' dozim.

Duri n zooyi za ŋɔ ka duu maa peenti penta piɛli duu maa taha nyɛla zaɣa biranwu ka tihi galiai zaya kom gba n doya ŋɔ ka lora paaki ʒe ya loori maa puuni sheŋa nyɛla zaɣa ʒee ka shɛli mi nyɛ zaɣa piɛli